don samun kaya masu kyau don samu kaya masu kyau ingansu wasu kaya dana a gefe guda na yanke shawara gujewa na yanke shawarar gujewa da wayar tafida gidanka saboda illa ne kyau da takeyi ga muhalli da rashin dorewa duk da haka akwai wani salo dana yanke shawara gushewa yana illa wa muhalli saboda yawa saboda yawan chanjawa da akeyi saman chan dinne suke kirs swuceda gaggawa wadanan ha wadannan wadaannan wanda harfi sun dawo da gurabtaccen gurba cewn muhalli bugu da kari wayan yawaanci kayayyakinda ake samu da samarwa ta hanyar salo sunada inganci kasada hakan sun jawo wa masu sayayya asara kudi da basuda amfani me dorewa sabida haka na yanke shawarar gujewa a wannan salon don tabbacin ingancin zaben kaya danake sawa mutum ya kamata idan masu iri sabon salo su dingayi masu kyau saboda idan sunayi wanda zai gurbata muhalli mutane zasu gudu sukoma su koma wani wajan agarin yin kara wayanda ba ingantattuba ze sasu ringa asarar kudi ga asarar kudi mutane sunki saya su barshi yanzu mutum ze samu yasa abu kayanda zeji dadi misali su ringa yin kaya masu kyauba ba wadanda sukemu su sayo su bayyana jikin mutanewaiinba su dinga yin kaya wadanda ze inganta kayanda akasamu ta hanyar sabon salo yanada mahimmanci yi kasada karshe saboda hakane mutane suke ta gujewa tsofofin kayayyakin da akedasu basuda inganci shiyasa mutane suke gujewa su koma ta wurinsu sabon salo ne sabon salo wanda ake yayi yanzu sunfi inganci saboda mutane ma suna san su samu wanda zasu ji dadi

Sabbin salo na ɗaya daga ciki hanyoyin da mutum ke bayyana kansa da kuma al'adunsa. Kayan da mutum ke zaɓa su na in eh, su na iya bayyana halayen sa, ra'ayinsa da kuma tarihinsa. Misali mutane mutane mutane da ke da sha'awar kayan gargajiya sun fi bayyana kyawon al'adunsu ta hanyar amfani da launuka da kuma salo na musamman. Duk da haka ya dace da yanayin ya dace da yanayin yankin. Wannan ya na taimakawa wajen ƙulla zumunci da al'ummar su. Haka kuma zaɓi mai mai mai dacewa na kayan sawa na iya bayyana matsayin zamantakewa Misali, kayan da ake yi da sabbi salo ko kuma na masana'antar duniya su na su na iya nuna cewa mutum ya na bin sabbin salon duniya ko kuma ya na son fitar da kansa ta hanyar zamani. A cikin wasu al'umma kayan da mutum ke sawa na iya tunatar da wani abu na tarihi ko kuma wani mabuɗin al'adu wanda zai iya jawo hankalin wasu da ko wasu ko ko su suji su na son sa wannan kayan. Misali mutum idan ya shiga al'adar su zai iya tunatar da ƴan waƴanda suke zaune a gurin su tuna cewa tabbas wannan shigan da ya na nuna yanayin al'adun mu ne. Baya da haka sabon salo na taimaka wa wajen bayyana jinsi jinsin shekaru da ma yanayin mutum matar da ke da, misali matar da ke da ke zaɓa kaya masu laushi da salo mai kyau na iya nuna cewa ta na son ganin ta zama mai kyau da kuma jan hankalin ƴa i ƴa yayin da namiji ke zaɓar kayan zamani ko kuma na gargajiya na iya nun ra'ayin sa na na kwatance da al'ada. Yayin da mutum ke bayy, yayin da mutum ke bayyana ra'ayinsa game da yayin da mutum ke bayyana ra'ayinsa game da al'adun su Yayin da mutum ke bayyana ra'ayinsa game da al'adun su ya nuna bam-banci tsakanin ya na bam-banta tsakanin waɗannan al'adu kaza ne da kuma waƴan.

Yanayin yanda ake tsara biki Na taɓa halarta a shekarar wanda ya kasance na aure tsakanin wani abokina da matarsa. wannan biki ya kasance mai cike da annashuwa da kuma abubuwan tunawa na farko abun da ya sa wannan biki ya zama na musamman shi ne, tarun mutane da da ya gayyata duk abokan da dangi sun taru da ga ko'ina suna bayyana farin ciki ga juna kowane mutum yana murmushi a fuska. ciki har da maza da mata daga duk kan ƙungiyar al'umma tsarin da su kai ya ksance mai kyau gaskiya an yi ado a cikin kyawawan launuka sannan wanda ya kawo yanayi na musamman da jin daɗi a jin daɗin. abincin da aka shirya a abincin da aka shirya domin mutanen da aka gayyata su ci shi ne akwai jallof ɗin akwai akwai dafa-dikan shinkafa da kyawawan ganyen abinci na gida wanda kowa ya ji daɗi. Haka nan kuma an gudanar da raye-raye da waƙen da ya ja hankalin kowa matar an kawo wata mawaƙi an kira wani fitaccen mawaƙi wanda ya sa mutane suna ta suna ta dariya da rawarsu. abin da ya fi birge ni shi ne shi ne yadda a ka yi yadda kowa ya yi haƙuri da juna yana nuna ƙauna da farin ciki a kai kuma suna ta a lokacin da a lokacin da da cikin daga ƙarshen biki kowa ya yi shagali da da rashin gajiya yana tuna ƴan uwa da kyawun kyawawan lokutan da a ka yi tare. Wannan biki ya zama abun tunawa mai A wannan biki ya zama abun tunawa mai kyau saboda kafin a samu wa iyalin wanda a ke tsara hakan da wuya sannan kowa a zuciyansa wanda ya bayyana mana muhimmanci juna da haɗin kan al'umma. gaskiya yanayin da aka tsara bikin ya yi kyau da abincin da aka dafa shin dafa dukan shinkafa aka ɗan ganyayyaki haka aka ɗan ƙawata wurin musamman ma idan za a yi taron mutu Idan ya tsara wurin ya yi kyau kowa zai ji daɗin wannan abun da ya yi yadda zai kasance. saboda kowa yana sha'awan ya ga guri da kyau wasu ma ba su saba ganin irin hakan ba.

Yanayin yanda mutum yake Yanayin da mutum yake ji idan ya cimma wani gurin da abun da babba ne ko ƙarami. Misali ayyukan kulawa da nasarorin kowanne irin girma a rayuwa, a rayuwarmu suna da mahimmanci suna da matuƙar Suna da matuƙar muhimmanci ko da kuwa sun kasance ƙananu ne ko manya. Wannan yana taimakawa wajen ƙarfafa guiwa da kuma samun jin daɗin rai ko da nasara ko da kuwa yana ko da kuwa yana ko da kuwa yana da ɗaukar lokaci ko ƙoƙari mai yawa. Yana wakiltar yana wakiltar lokacin da wakilatar lokacin da muke ji bin da nasarorin mu. muna tunawa da da jarumta da jarumta da da cinkudewa da muka yi don wajen cimma cimma wannan burin mu. Har ma da ƙaramar nasara yana iya yana iya girnma da jin daɗi na kowane ƙwarin guiwa ci gaba da aikin hakan na haifar wa da kyakkyawar yanayi a cikin rayuwa. Yana taimakawa wajen haɗa dangantaka da abokai da iyali. Idan zan zan sanya maka farin ciki da suna. Bugu da ƙara yana ƙarfafa bayanan ingantawa kanmu yana. kusanta domin sabbin guri ta re da kyawawan manufofi. Don haka yana da kyau mu rinƙa tunawa da kuma bikin kowanne nasara domin kowane daga ciki suna da muhimmanci a cikin tafiyarmu. yana da kyau mutum ya dawo cimma buri komai ƙanƙantarshi komai girman shi ya rinƙa yin bikin murnar nasarar da ya samu Misali kamar mutum idan ya daɗe yanayin kamar jarabawa a makaranta ya daɗe bai ci ba. to idan ya samu ya ci wanna jarabawar ya kamata ace ya ɗan yi bikin murnar cimma burin da samu ko da ƙarami ne ya kuma daɗa jajircewa da ƙwarin guiwa hakan duk yana sa wa mutum ya daɗa ya ji daɗi kuma ya riƙa tara mutane da abokan arziƙi yana sa farin ciki sannan kuma yana ƙara alaƙar dangantakarmu da mutane da abokanin mu ƙwarin guiwa shi ne mutum idan ya yi ya yi bai ci ba zai ƙara dagewa hakan ba yana nufin ba zai samu ba ne.

A matsayin na'ura mai ƙwaƙwalwa ba na da ƙwarewa kai tsaye, ko ganin abubuwa. Duk da haka ina iya bayyana yanda yanda bambancin ƙabila ke shafar al'umma, musamman a cikin al'ummar hausa. Bambancin ƙabila na haifar da nuna bambanci, wanda ke iya shafar zamantakewar mutane, samun aikin yi, da kuma ilimi. Misali; masu magana da hausa na iya fuskantar mummunar ra'ayi, a wuraren aiki, ko shafar ilimi, wanda zai iya shafar na su, da kuma burin su na cigaba. Haka zalika, bambanci na iya haifar da rashin fahimtar juna tsakanin ƙabilu, wanda zai iya jagorantar rashin fahimtar juna tsakanin ƙabilu, wanda zai iya jagorantar tashin hankali da saɓani. A cikin al'ummar hausa, wannan na iya rage haɗin kan mutane, da kuma yin tasiri mara kyau kan cigaban al'umma baki ɗaya. Duk da haka, yana da muhimmanci ayi aiki tare, domin inganta fahimta da haɗin kai tsakanin ƙabilu, tare da kaucewa duk kannin nau'ikan bambancin ƙabila, wannan yana da matuƙar tasiri a wajen gina kyakykyawar al'umma. Matsalolin da ake fuskanta game da bambancin ƙabilu, kamar mutum da yaje neman aiki, ƙabilu suna da wani ɗabi'a, wanda idan ba ɗan uwan su ba, akwai ƙabilun da basa iya taimakon sa, sun fi so sai dai su taimaki ƙabilar su, wanda yazo iri ɗaya. Hakan kuma yana ja ma hausawa, su rinƙa rasa duk ƙwarin gwuiwar da suke dashi, in suna ra'ayin cigaba. Rashin fahimtar juna tsakanin ƙabilu iya iya jawo tashin hankali da saɓani. Rashin fahimtar ƙabilu, yana iya sa a rinƙa faɗe-faɗe, tsakanin wannan ƙabila da wannan ƙabila, ai ta tashin hankali da saɓani, wanda mutane duka za a zo a rasa kwanciyar hankali. Amma idan da zasu haƙura, su kwantar da zuciyan su, suyi aiki tare, su fahimci juna tare, su haɗa kai tsakanin ƙabilu. Duk wa'innan matsalolin, ba za a rinƙa samun su ba.

don hanyoyin da za a bi domin rage rage banbanbancin kabilas sun hada da na daya ilimantarwa ya na da matukar mahimmanci a wajen da um mutane ya nuna ya na da mahimmanci a ilimantar da mutane game da banbancin al'adu da tarihi na kowanne kabila shi shirya taruka da wau shirya taruka shima yana da mahimmanci da iya taimaka musu su fahimci juna da kuma rashin fahimata na biyu kariyar sharia akwai bukatan sanya dokoki da zasu kare hakkin mutane daga nuna ban banci saboda kabilarsu hakanan nufin tabbatar da cewa masu masu aikatan suna bin dogoki da suka da suka dade suka tanadi kariya ga lokokin jamaa Na uku ya kamata a ce na uku ya kamata a ceee a koya musu aiki ya kamata a samu aikin da za a nuna mu su yadda za su yi da kuma nuna musu hanyoyin da ya kamata su bi ci gaba ya kamata a nuno musu hanyoyin da zasu ci ci gaba domin su bar banbanci domin hakidu ci gaba domin su bar banbanci domin hakidu su mai da, sabo da su maida hankali su fahimci ju na subar banbance banbance banbance taron aladu ko al'adu ko gargajiya idan su na yin taron al'adu ko gargajiya sai anyi a hankali a hankali zasu iya bi zasu iya fahimtan juna sabo da za su ga wayan nan al'adan su na yin kaza, kila wasu al'adun su kwaikwaya suyi eh ya kamta ace a koya musu um ya kamata ya kamata su fahimci juna idan abi wayan nan hanyoyin Insha Allhahu za su iya fahimtar junan su barin ma idan sharia ta shiga ciki a ka sa dogoki dan dole ma kowa ya, ya kamata, subi fade fade da akeyi akan aladu, a kan akidu ko kuma danbe danbe haka da su dan ra ge banbancin kabila da inganta hadin kai a cikin alumma akwai mataki da za su rinka bi kaman wadanda aka lissafo idan suka bi, mataki akan ilimantarwa suka yi musu bayani, suka wayar da kansu ta kansu akan shi wan nan ban bancin aladun basjhida wani anfani a garesu.

domin inganta kwaninta wajen maamula da mutane ma'amulla da mutane da ga mabanbantan al'adu na kan dauki matakai da dama dan tantance da kyara dukkan son zuciya ko tunani marar kyau ina nazarin ilimi game game game da game da al'adun su da tarihin su da tarihin su domin fahimtar hanyoyin da suka sha banban ci da nawa wan nan yana taimakamini hmmmm in girmama in girmama su da fahimtar su haka zalika ina sauraren raayoyin su da labarinsu da kyau sauraro na gaske yana bani damar fahimtar yadda suke ji ko abinda suke fiskanta wanda ke taimakawa wajen rage jamiyar san zuciya a lokacin tattaunawa na kan yi nakanyi kokarin kaucewa muamalan su soyayyan mutane da da kaidojin yadda hukunci akansu kaidojin yanke hukunci akan su, akan su bisa ga launin fata ko asalin su bugu da kari ina kokarin yin tunani mai zurfi game da game da tunani da raayina kan wani batu kafin in yanke hukunci ko zama tare da su, hakan yana, hakan hakan yana tabbatar da cewa ina daukan wani abu, wani sabin raayi daga, gurin su na kaina hmmmm hanyoyin da zaa bi domin kwaninta wajen maamunla da mutane yana kyau mutun ya rike gaskiya, yana da kyau in nrike gaskiya da amana domin su yadda da ni su fara maamulla tare da ni a karshe a karshe muna koyi nazarin abin da na, na koyi nazarin abin da na je, daga duk kan wata muamala da ni, da wani ya wata kabila, ko al'adu dan inganta kwarewa kwarewa kwarewan ci gaba wan nan tsari yana taimakawa wajen rage son zuciya son zuciya da ganin, ya haddace da anfani da kyakkwan aiki na uku dai, daga anfani da ga kyakkywan yana kuma taimakawa wajen inganta kyakkyawan dangantakan duk wani wanda na hadu dasu

hanyoyin da za a bi akan hanyoyin da za a bi akan ci gaban alladu na farko ilimi na daya daga cikin hanyoyin da suka fi tasiri wajen yaki da son zuciya na kabila da kuma inganta fahimtan al'adu da farko ilimi ya bada damar koyar tarihin al'adu daban-daban wan da ke taimakawa wajen fahimtan, jinsu yafi yau duk wani batu idan dalibai sun sami daman koyar tarihin su da kuma tarihin wasu zasu fi saukin girmama banbance banbancen su haka zalika gudanar da darrusan da suka shafi al'adu da sinsu yana karfafa tunanin, dalibai akan kyakkwawan dan kyakkyawan dabi'a dan inganta suna hakan haka numbern su, yana basu daman tattauna raayoyi raba kwarewas su da kuma fahimtar halin da wasu sune ciki wan nan lokacin na tattaunawa na iya bullo da kyakyawan tunani da zasu da zaiyi da zaiyi mutun ke kallon su shirya taruka daban-daban tsakanin kabilu shirya taruka daban daban tsakanin kabilu wan nan nabada al'amar kwarewa a cikin hadin kai da girma koyar da takardun shaida a kan mutane akan wauta daga mutane da ga dai shirya da ga mutane dan goge al'adu daban daban na iya bullo bullo da hanyoyin koyan sabbin hanyoyin tunani da ga al'umma yana da kyau ace dalibai su koyi su koyi su san su koyi tattaunawa tsakanin kabilu da da aladun su haka su rinka tunani akan menene zai, zai kawo sabbin ci gaba domin rage banbace banbace da ake samu a tsakanin a tsakanin kabilu da a tsakanin kabilu idan suka koyi yadda za su rinka tattaunawa dasu hakan, zai basu saukin samun yin samun, samun yin banbanci a garesu a karshe ilimi, yana bada hanyoyin kwarewa hanyoyin karewar rikice rikice inda za a yi koyan hanyoyi da zasu taimaka wajen gudanar da nasara da juna dan haka ilimi na taka mahimmiyar rawa wajen wajen kwarewar wajen ku wajen kawar da son zuciya da inganta fahimtan al'adu a cikin al'umma

Misalin kwarewa kan nu na rarraba ƙabilanci a wani gari a jahar mu, wata ƙungiya ta matasa ta ƙaddamar ta ƙaddamar da wani shiri da zai kawo ƙarshen ƙabilanci da kuma nuna banbancin al'adu. A cikin wannan shirin, matasa sun gudanar da tattaunawa um tattaunawa akan yadda za su bullowa illolin ƙabilanci akan yadda zasu duba illolin ƙabilanci a cikin alumma a lokacin taron wani matashi ɗaya daga daga cikin ƙabila ta biyu ya bayyana yadda aka rarraba ma'aikata a cikin mu guraren aiki na kwannati bisa la'akari da bisa la'akari da ƙabila maimakon kwarewace a ma kwarewan amfani furici, ya na jan ya na nuna banbanci ya na nuna banbancin ya na nuna amfanin halartan ya na nuna yadda wannan wannan wannan banbancin ƙabilun ya haifar da rashin zaman lafiya kuma ya na kawo tunani mai zurfi game da hakkin jin hakkokin hakurin jin. Kai bayan wannan tattaunawa na bayan tattauna wannan tattaunawa na matasa, shirin gudanan da wasu hakkokin ilimi a cikin makarantu in da su ka suke kokarin wani shirin wayar da kan matasa gun hadin kai kowanne ƙabila. Hakan ya taimaka wajen karfafa guiwan matasa su yadda da junan su, kuma su girmama banbanci banbaci, su girma ma banbance ban bancen su. A karshe wannan shiri ya haifar da kyakkyawan canji a cikin alumma inda mutane suke, fara daina, zargin zarge zarge da juna da fahinta game da juna, sun fara karfa ne su na bisa ga kwarin kwuiwa ilimi kyakyawan dabi'a sannan su na nuna yin amfani da kyakkyawan dabi'a mai kyau yina zai rage banbanci da a nuna banbance, banbancen ƙabilu a wannan a eh wanda ya iya wanda ya yenta zamantakewan juna da kuma kawo cigaba a cikin alumma da kuma kawo cigaba a cikin alumma hakan wannan shawaran da matasa suka dauka ya kawo cigaba a cikin alumma.

Muhimmi da kuma ko da kuma ƙauna da su daɗe yana da matuƙar dangantaka da amana da Amana tana da mahimmanci wajan gini tsayayyan zuminci lokacin da abokai suka yarda da juna sun gina wani tushe mai ƙarfi wanda zai tabbatar da um Amana tana haifar da tabbaci tabbaci inda kowanne ɓangare zai iya sanar da ɗan uwansa ra'ayoyi da jin daɗin sa ba tare da fargaba ba idan akwai amana Aboki kai Abokin kan iya raba sirri sirin sa da damuwar sa wanda ke ƙara danƙon zumunci sadarwa ma tana da um Sadarwa ma tana da mahimman, tana fahimtar juna Hakan ma, haka ne tsinci hakane cewa abokai suna iya magance saɓani da sauri suna tattauna ra'ayoyi da kuma raba abu abubuwa da suke faruwa a rayuwa mafi yawan lokaci sadarwa na iya haifar da um idan akwai rashin sadarwa mu mutanan da suke da abokai haka ko dangi um dangi rashin sadarwan da basa yi zai iya sa um da um sa musu ƙunci a rayuwa wanda zai iya kawo ƙarshen dangantaka haka nan ingantaccin sadarwa yana taimakawa wajan um wajan kewaye yanda ake goyan baya musammam a lokacin wahala irin wannan goyan baya yana ƙara danƙon ziri'ya da lafiyar jin daɗin kowa, a taƙaice amana da sadarwa suna da ginshiƙin um ginshiƙin ginshiƙin gini da kuma sa da kuma ginshiƙin gi ginshiƙin gini da kuma ƙauna da da amincin kau abokantaka kuma yana da shi ƙyau abokantaka idan aka sami ingantacciyar amana da sadarwa mai kyau zamu iya tabbatar da cewa abokantakar mu tayi daɗi da kuma ta zama mai kyau a dukannin lokaci idan akwai amana babu yadda za'a yi aboki ya cuci abokin shi yanda har zai iya kawo ƙarshen wannan amana ƙarshen amanar ƙarshen abokantakan su haka idan suna yawan tunawa da juna ko tattaunawa hakan yana da wuya a samu rabuwa a tsakain su

iya zama mai wahala amma akwai alamomi da zaka iya dubawa ga wasu daga cikin almomin da zasu iya zasu iya cewa kana jin nauyin zuciya, na ɗaya jin gajiya, idan kana jin gajiya ko babu ƙarfi, karfin jiki koda bayan kwanciya wannan na iya zama alamar damuwa na biyu rashin mai da hankali, idan kana samun matsala tare da mai da hankali ko ɗaukar sabbin bayanai wannan na iya zama alamar damuwa. Na uku aiki aik, aiki, yau da kullun idan aikin yau da kullun idan ka gaji wahala yau wajan aikwatar da abubuwa yau da kullum ko yau yau da kulluim kuma kai kana jin um [um mutuncin kanka da kanka wannan wannan na iya zama alamar, alamar jin nauyin zuciya na uku, jirin zuciya, jin damuwa ko tsaron tsoro tsoron bai ba tare da wani dalili da haka haƙiƙa ba yana iya zama da, yana iya zama yana iya zama, yana iya zama sarƙarƙi, yana iya zama um a ciwon nauyin zuciya canje canje a cikin barci, rashin samun isashshen barci ko kuma yin yin kasala um yin kasala ko yawan jin barci, nan na iya zama, na iya zama, na iya zama kana da nauyin barci. Matakan da za'a iya maganace ciwon zuciya shaƙatawa, shaƙatawa don, shaƙatawa don, shaƙatawa shaƙatawa wannan amma na iya zama ta hanyar jin daɗi aji daɗi um daɗi da walwala ko karatun littafi ko kuma wasanni daban daban. Zama tare da danji dai ko abokai, tattaunawa da mutane da kake ji iya bayyanawa musu yadda kake ji, Na hutar rubutu ko yaushe ka rur rubuta tunanin ka, idan, da abunda kake samu da damuwa na iya zama hanya mai kyau dan um dan lokuta. Neman taimako, idan kana jin cewa kana wahala kada kaji kunyar neman taimako mutanan, wajan taimakon daga masani ko kuma kwararran kamalawa, yana da kyau asan alamomin jin nauyi zuciya da kuma sanin matakan da za'a ɗauke idan rage alka damuwa damuwa ko tunani mutum na da hanya um kowanne mutum na daban daban yana da hanyar da zai iya magance damuwar sa, a duba abinda yafi dacewa dakai sai ka ɗauka kayi amfani dashi hakan

A cikin rayuwa ta lokacin da na mai da hankali kan kula da lafiyar tunani sai dana gane, naga canje canje masu kyau sauran ɓangarorin rayuwa ta mutum yana da kyau idan yayi duba da mahimmanci a wurin tunanin shi zai sami canji masi kyau daban daban misalin lokacin dana fara yin motsa jiki da da kuma amfani da lokaci dan hutu da tunani na lura cewa wannan ya taimaka min wajan rage damuwa da inganta yanayi idan mutum yana samun hutu da tunani yana taimakawa wajan rage damuwa da inganta yanayin mutum tunani, tunani na da kyau mutum ya zauna yayi tunani yayi nazari maye sabbin abubauwan da zaiyi domin yaji daɗi a jikin shi wajan ya janyo min ƙarin kwa kwa kwarin gwiwa a aikin da nake yi kuma haka, tunani da wan hutu yana zai ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa a a cikin aikin da yake yi wanda hakan yasa nafi samun nasarori, hakan nan dai haka nafi samun nasarori kuma sannan yana sa mutum ya samu nasarori wajan cimma abubuwan yake so hakan fara jin daɗin zaman tare da abokai, hakan nan kuma sa mutum ya fara jin sa zaman da abokai zama da abokai um da da iyali wanda yin yin hakan yana ingantakamu saboda haka kula da lafiyar tunani um ya taimaka min wajan ƙarfafa, ƙarfafakwarin gwiwa da inganta kamu da kamu da samun farin cikin duk kannin fannonin rayuwata samu hutu da tunani yana taimakawa wajan um fiso yan kuma bashi kwanciyar hankali mutum idan yana samun lokacin hutu, yakamata ma ace mutum ya cirewa kansa lokacin hutu, ba wai koda yaushe yace zai dunga yin aiki ba, ya kuma dunga zaman yana nazari yana tunani, akan meye idan nayi zan sami cigaba ko kuma zan sami hutu in gina lafiyar jiki na hakan ma yana taimakawa wajan wajan cimma burika da hutu, mutum yakamata ya dinga motsa, ba ya dinga zama koda yaushe a wuri ɗay ba, ya dunga yin gudu ko tafiya mai nisa a koda yaushe hakan yana taiamakawa jiki ta sami abunda take so sannan mutum idan ya saba da zama da abokai yakan sani damar tattaunawa tsakanin su akan, yiya tambayi meye abinda suke so haka ko ya gaya musu damuwarsu ko matsalolin sa.

Tattalin arziki, zamantakewa da goyan bayan juna suna da matuƙar mahimmanci wajan lafiyar kwakwalwa burin da dubo wasu daga cikin ma, bari mu duba wasu daga cikin mahimman abubawan da suke bayyana wannan wannan abu ƙarfafa juriya lokacin da mutum yake kyakykyawan alaƙa da aboki dai da aboki suna samun goyan baya a zamantakewa wanda ke taimaka wa musu wajan shawo kan matsaloli da ƙalubale na rayuwa wannan goyan baya na iya zama daga shi na iya zama a bada shawarwari zuwa tallafi na jin daɗi tunani jin daɗin rage rage haɗarin rage haɗarin damuwa mutun ne dake da hal dake da ingantacciyar alaƙa da wasu sun ai suna ai da ƙawance suna da haɗari, haɗarin kamauwa da cututtukan hankali kamar damuwa da da tunani goyan baya daga abokai na canji, na iya na iya taimakawa wajan rage jin tsoran rashin jin daɗi da kuma ƙara jin daɗin rayuwa himma da sanin yakamata himma da sanin yakamata, yin mu'amala um da wasu um yin mu'amala da wasu na bada damar um yiwa da bada damar koyan jin daɗin tunani da sabuwar hangen nesa um a cikin matsaloli hanyoyin yi yana gaskiya kasance ga matuƙar amfani wajan ƙara hanyoyin magance matsaloli ƙarfafa juriya, mutum ya ƙarfafa juriyar sa, zance kana da tarin mutane da ba da babu goyan da basu goyan baya yana taimakawa wajan ƙarfafa juriya, tabbatar da jin daɗi wannan na iya ya inganta ƙwarewar mutum ƙwarewar mutum a cikin al'umma da kuma kyautata kyawawan hali yakamata mutum ya kyautata halin shi a cikin al'umomi gabaki ɗaya cikin al'umomi gabaki ɗaya a taƙaice goyan baya da zamantakewa da tsakain mutane suna take taka mahi suna da mahim, suna taka mahimmiyar rawa wajan ƙare lafiyar kwakwalwa da inganta jin daɗin wannan yana nuna cewa mahimman abu ne dan ƙarfafa wannan alaƙa a cikin al'umma

Don gudanar da kuɗi da tabbatar da din-din-din da zaman lafiya na kuɗi dogan lokaci. Akwai wasu hanyoyi da nake bi. Na ɗaya; Na kafa kasafin kuɗi. Mutum idan ka kasa kuɗaɗen da ya kashe, na wata-wata. Wannan ya na nufin na ya kamata in binciki kuɗaɗen shiga na da fita na kowane wata. Mi zan iya kasance, kuɗi ga abin da nike ƙarawawan nan ya taiamakwa wajen gano idan zan yi, rage kal kashewar kuɗin, Idan mutum yana iya ga yawan kuɗin shi zai san yanda zai rage kashwan kuɗi da kuma sabunta kuɗaɗen shiga. Na biyu, ina ajiye kuɗi a asusun gajiyar ga ah asusun gajiya asusun ajiya. lokacin wannan asusun ya na ba ni damar cim cimma ɓaro kuɗin hannu don bayan buƙatu gaggawa. Idan mutum yana ajiye kudi a asusu a gida a tare da shi zai taimaka mishi wurin biyan buƙatu sa na gaggawa, kamar mutum in bai da lafiya, zai iya amfani da shi. Haka nan yana rage damuwa da tashin hankali idan na kusanci uzuri duk ko wasu abubuwan da ba a za ta ba. Hakan yana bani damar zaman lafiya a tunani da da rage yawan bashi, haka nan ina maida hankali, ina maida hankali kan saka jari, na fara zuba jarin a cikin hanyoyin jari da wasu kayayyaki kamar gidaje da kasuwanci wannan ya na taimakawa inganta ƙarewa da suma riba da nake da nake samu daga wannan kuɗin da nake da nake sati har illa yanzu ina da zazanen ina da abubuwan da nike amfani da su har kasuwancin da na za jari domin samun ilimi kan lokaci daya da samu sayar da kayayyaki direct in samu riba a cikin su da kuma sanya wa kaina wani tsari ajiye na dogon lokaci mutum ya tsara ma kan shi ajiya na dogon lokaci hakan zai taimaka mishi yin wani buƙata wanda ya hada da ajiye ko idan mutum ya ajiye aikin da ya ke yi wannan kuɗin da ya ajiye zai taimaka mishi. Na san kuɗin shiga inda zai yanzu wanda zai taimaka min samun kuɗi a lokacin da na yi in shawarar maida hankali kan hutu ko a ƙarshe ina koya akan ya hanyoyin gudanar da kuɗin ta hanyar karatu, horo da kuma neman shawarwari daga masana sai karatun littafan kan kasuwanci. Kuɗi da ko in kuɗi yana da matuƙar amfani wannan tsari da na tsara yanzu ina samun kwanciyar da zaman lafiya da ta fannin kuɗi.

Matsayin katsafin ƙudi a lafiyar ƙudi, shine ze janyo jikin ƙudi yana taimakawa yawancin mata duka da na farko ya kamata ya fara amfani da ƙudi inda ƙudi, amfani da ƙudi da dama yanda za'a fara raba ƙudi hannu abubuwan da ake buƙata yakamata mutum ya ƙara abubuwan da ya kamata yayi da ƙudi idan ya same su da kuma yanda ya kamata ya kashe su, na biyu hana ɓata, abubuwan da za'ayi domin hana ɓata ƙudi shine jayejayen na'uroru mutum ze iya amfani da ze iya kaskance inda ake ɓata ko kuma inda ake iya rage su kashe ƙudi, yanayi, ya kamata mutum ya rage kashe kudi na uku daidaita buƙatu da albashi mutum ya daidaita buƙatun shi daidai ƙudi da ya san yana samu a mako ko kasafin ƙudi yana taimakawa wajan daidaita buƙatu wajan daidaita buƙatu na yau da kullum da albashi wanda ke hanna shiga cikin bashi hanyoyin da za'a bi don bin didigin ƙudi na farko, littafin lissafi, mutum ze samu littafi da ze rika lissafi, za'a iya farawa da ko wannan ƙudin da ake kashe a cikin littafin, wannan na iya zama na harna um mataki da mutum ze bi domin yasan irin abubuwan da ya kashe a wannan ranan ko a mako na biyu manhajar ƙudi za'a iya, akwai manhajoji dayawa za'ayi amfani da su wajan ƙara kasafin ƙudi, ko wajan bin didigin ƙudi na bin didigin ƙudi masu, na uƙu jadawalin ƙudi jadawlin ƙudi irin jadawalin ƙudi dama wata hanyar, yana iya taimakawa wajan inda ƙudi suke tafiya da kuma irin abubuwan da akeyi akafi kashewa da su na zama a wajajen a kwana don haka yanada kyau mutum yasan kasafin ƙudi da kuma yakeyi da kuma kasafin ƙudin shi da kuma nawane ze kashe ya kamata mutum ya san wannan da ganin dan ganin samun cigaban shi ko kuma ya rika ƙarawa da kuma ayi gyara-gyare idan anyi kuskure, da wannan fanin za'a iya inganta lafiyar ƙudi da kuma cimma burin ƙudi hakan yanada mutukar amfani mutum ya tsatsara yanda ze dinka kasafin ƙudin shi domin karya mutum ya shiga cikin wani hali kokuma ya tarasu don ya buƙaci na yau da kullum ko kuma ya rage shiga cikin bashishi.

Ire-iren kashe ƙudi bayan ƙudi ko kuma maganin kashe ƙudi da ba'azata ko magani ga wasu da suka ko kuma ƙarasa kan ƙudi ko kuma ya ƙarasa kan ƙudi muhimmanci tsare tsare ko da kyau sa amfani da kasafin ƙudi ze taimaka wajan samun da asusun ƙudade da kuma shirin ga shirin gaba na wani lokaci wajan ajiye ƙudi wannan yana nufin yayin ajiyar gagawa mun fahinci cewa yana da su a adane a dan haka yanada kyau mtum yayi ajiya na gagawa na ƙudi cikin ajiyan gagawa don magance duk wata rashin tsamani na uku ciwon hali, mun fahimci cewa duk wani lokaci wanda ake fuskantar ɓaɓacin ƙudi yanada kyau a ajiye tunani mai kyau sukan taimakawa wajan ko ajiye wayansu da wanda basu dace ba na huɗu neman shawara, idan fiskanci wata matsaloli na zuwa, anan ko niman shawara wajan kwararu ɗaya daga mutanen da suka iya suka su kanci wannan yanayi yana nufin ya zama idan mutum yana niman shawara akan amfani a wurin shi sauran magance matsaloli a cikin kowane komin bayan a cikin kowani komai na baya yanada kyau neman hanyoyi yanada kyau neman hanyoyi neman hanyoyin magance wayannan matsaloli na shida koyon daga gaba wani abu inya kusa kuskuren danayi kuma a wannan yana taimakawa wajan a nan gaba ana gudanar da wayannan shawarwari na samu damar shawon kan kalubale akan da dama na kuɗi na fi samun alfa'ari a wajan kalubale.

Alamomin ciwon daji na prostate. Ciwon daji na prostate, yana shafar ƙwayar prostate, wato wata ƙaramar gland?? da yake ƙarƙashin mafitsara a jikin maza. Wannan hoto dai, yana nuni da wasu manyan alamomi, da suke nuni yuwuwar samun wannan cuta. Jin zafi ko ƙuna yayin fitsari, idan mutum yana jin raɗaɗi ko ƙuna lokacin fitsari, yana iya zama ɗaya daga cikin alamomin ciwon dajin prostate. Jin kamar? mafitsara bata gama sallamar fitsari ba, wannan yan nufin mutum yana jin kamar akwai sauran fitsari a cikin? mafitsarar sa, bayan ya gama fitsari. Yawan fitsari musamman da dare, idan mutum yana fitsari akai-akai musamman da daddare, yana iya zama ɗaya daga cikin alamomi na ciwon prostate. Rage yawan?? ruwan maniyyi yayin inzali, idan mutum yana lura da cewa yawan ruwan maniyyi yana raguwa, hakan na iya zama alama ta wannan cuta. Jin jinkiri ko raunana lokacin fitsari; idan mafitsara tana fitowa a hankali, ko kuma yana da rauni, yana iya zama alamar wannan cuta. Jini a cikin fitsari ko maniyyi; idan mutum ya lura da jini a fitsari ko maniyyi, yana da kyau ya garzaya asibiti, domin gwaji. Jin ciwo a ƙashin baya da sauran gaɓoɓi; ciwon daji na? prostate na iya haifar da zafi a ƙashi, musamman a baya da ƙafafuwa. Jin zafi a maraina; wasu mutane na iya fuskantar ciwo, ko ƙunci a maraina. Rauni ko rashin jin daɗi ƙafafu ko ƙasa; idan mutum yana jin ƙafafun sa na rauni, ko sun daina? jin daɗi, yana iya zama alama ta wannan cutar daji. Rashin iya riƙe fitsari ko bayan gida; wasu lokuta mutum zai iya rasa ikon riƙe fitsari ko bayan gida, saboda wannan matsalar. Hanyoyin da za a magance wannan: rage ƙiba ko rage rashin jin yunwa, mutane da ke fama da wannan ciwon daji na prostate, na iya fuskantar rage ƙiba, ko kuma rasa sha'awa. Cin abinci, a taƙaice dai idan mutum ya lura da waɗan nan alamomi, yana da kyau ya nemi likita, domin gwaji da magani. Gwajin prostate yana da matuƙar muhimmanci, musamman ga maza masu shekaru hamsin zuwa sama.